Ta ishay Taagali diyagee lo"o oosuwa oottiroogaappe denddiraagan daro lo"o xekkaa gakkiis. Hagaappekka issoy na diyo keettaa keexxiis, ooso keettaaranne biirota darota keexxidi kawuwassi immiis.

Nuso aawaassi daro daro heeraanne kataman tukke keettay dees. Aayeessi qassi gaxaretti ekkiyasan katta keettay dees. Aawaa muletoo omarssi omarssi zorawusu. Hagaa tukke keettaa agga asay oosuwa birshshees gin issi galla I zoriya siyidi maacidi tukke keettaa gorddiis.

nu soon daro deeshshatinne dorssati de'oosona. yaatidoogappe denddidagana kare hemmanw efiidi woqqa gelidaakko woqqay gelanakko erokko, do'ay miide aggide koyyanaw koyyokkona.

Laa tayyo bayira ishay diyaagee Yayiqob Altaye giidi suntta sunttidi katta keettaa oottes. Yaanin dere asay mule be"iri malaalettiyoogaa doommis.

Taassi issi ishayi diyagee luxettaa keehippe luxiyogaappe denddidaagan hosppuntta kilaasiya guppidi aadhdhis. Tanakka taagaadan aadhdhanawu giikko loyttada luxa giidi zoriya bessis

Nusso aaway goshshaa oossuwa oottiyo gishshatawu balgguwankka boniyankka oosuwa baaga aggenna eray bukkena saatiyan jeneretteriya ehiiddogge diyogan aan xaqqamettees, iray diyo saatiyan a shemppiis shemppiisdi oottees.

Issi adussa pastteree de'iyagee ta ogiya qanxxara aadhdhaydda diishi ammana ammanoy lo"o, ammanoy ashshees giidi sabbakkiyagaa be'in tana ufayssay woriis.

Nu so aaway diyo keettaarane ooso keettaa shaki shakkidi wottiis. Ayssi gikko ooso keettan daro cabboyne ooshay kiyiyo gishshatawu so asay a qohoy gakkenadan giidi ooso keettaaso de'iyo keettaappe haasidi keexxiis.

Laa issi qantta bitanee biittaape burccukko keenay baappe dariyaa caammaa wottidi giyaa garssi gelis asay mulee caamma ne shammadiiyye nena caammay shammidee giidi boryioogaa doommidosona.

Tana mulatto nusoo awaara omaarssi omaarss baada lo'iya carkkuwa ekkiyode keehi lo'ees. Issi galla miizziyo do'ay oyqqidi miishshaan ogiyan be'idi doonaappe ashiekkiigida.

Dokiter Aabiyyi Ahaammedi sooddo yiidi Wolaytti keehi diccaydda de'iyogaadaaninne hagaappe daruwa diccanawu bessiyogaadan, hagaappe aadhdhada Tungga xoonanawu bessiyogaadan yootiis.

Issi bitanee diyaage laa ba soo keettay woddiichchidoogan yiidi nusoo aawassi yootin nu so aaway i biidi giigissido giiggissoy Xoosso lo''ees. Biitta dere asay mulekka ufayttees.

Issi bitanee de'iyagee ba keettaa yuushuwa mulekka mittaa tokkees. Issi bitanee yiidaagee A ayssi hagaadan tokkay giini geeshsha carkkuwa ekkanaassinne wozanaa woppu oottiyabay diyo gishshataassa yaagiis.

zino ammano keettan pasteree tamaarissido qaalay nagaaraa ootoppite, wuuqoppite, kayssottopite, hara asaa machchiyo xeelloppite giidi tamaarisiddogaa siyidi issi duuray mahaaliyan diyagee miichchaa pori agiis.

xoosay yaanaanees nagaraa ootopite geesha ogiyan eqite wuuqoppite xoosay gakkis xoosay wonto hachi geenan yaanawu des yaagid qonccisiis geeshsha maxaafay

Laa kase nu biittaa Itoophphiya kaalettiya Mellese Zeenaawi hayqqidooge asaassi qinxxalle baqe gididi utiigiis, denttana gin dendduwa ixiis, xoosay A ha''ikka diyosan bonchcho.

Zino taassi issi ishshay diyaage lattamantto laytta oyqqido gishshaw giidi hagaazanassi keetti baynnageeta, maayoy. kattay miyiyyoobi baynnageeti shiishshidi hagaaziis.

La! issi biittappe xarmusse gakkena bitaaniyaara issippe ogiyaan gayttaagas gayttidooge tana ogiyaa uttisidi loytti zoriis, maxaafa nababbide tawu yoone boota besidooge ufayssan woriin taada ne ayssi diccikki yaagin maxaafa loytta nababbiyo gishshaw yaagidi zoriis.

Nusso aaway hachi ba zaawaa zuuriyaa yuushshi yeeggidi diranawu qorqqorywaa shaammiri yiiri loyttidi al"iis. Ta qorqqoruwaa bolli hagaappe simmin malataa zo'o qalamiyaa wottanawu bessays.

Tawu aayyiya diyaara bana puulayyana gaada daro daro puula miishshata shammada soo ehawus. hegaappekka issoy oshaa, bidinttaa hage ha'issi puulayikkone haroodessi gin qohuwa ehees.

tayoo issi soosino giyoo michchiyaa de'iyaara ba sinttaa loyttana gaada melira oshshaaranne buniyaara sinttan tiyettar kiyya awaan eqqa agawus. hegaappe denddigaan asay ubbay i bolli miiccees.

Hachchi laa tana kuwasiya kaa'ishin wozanaa ayfe gelidaagaa waatidi kessanaakko giidi cima asatukko aaway ekki biin, bootta maataranne zo'uwara qalaqallada ushsha yaagidi yediis so eranchchay.

La tayo oosoy darigirogappe denddirogan keehi laafas. ta laafiroga beida aayiyaa naa'anttada ne bollappe dariya oosuwaa ottoppa; ne wolqqara biya oosuwaa otta gara hanqqetasu.

laa zino nuun idembbaan kaa'ido kaassay keehippe lo"ees. i ayba upayssiyaakonne kaassaa ka'idoogaani uduppun tammu daqiiqaa ka'iin taani naa"u goolliyaa gellisada kiyidooge keehippe upayssiis.

Maashinee Toophiyaa geelidogee keehippe lo"o oosuwaa ootanadan maaddees. koyro oyddu saatiyaan ossetiyaa osuwaa na"u saatiyaan woykko issi saatiyaan wurssanadaan maashinee diyoogee keehippe lo"o.

Nusoo aawayi ataakilttiya guuran guuran denddidi haattaa ushshes. Zuuriyarakka daro mittatanne afikkaaddoosiya ayfeta tokki uttis ayssee giyode kattatettaappe aadhdhidikka lo"o carkkuwa immanawu maaddoosona yaages.

laa kase tanaara kawo xooni usuppunta kifiliya tamariyode keehin makalanchcha na'a gidoogan astamaaretu muliyan erettees. ha'i gin deriya kaaletiyage a.

Laa beni wode asay tondoosiya xaqametidi huuphiya qanxissidi issi baggaara gallassa awaa malatidi hemettiyoogee ha"i wodee yin laamettis. ha"i huuphiya maashshiinee gelin ubbayikka issi malatiya qanxxetaa qanxxissidi bana puulayanawu dandayes.

Kase lToophiyaa kawoy Melese Zeenawe biittaa dichchawunne deretetta lo''o oosuwassi keehippe lo"o asa shin ay maaddi akka biittay miichchiis.

Hayiskuule luxetta keettaa miyiyani giigida kooriidere limaatiyan daro daro ooso keettay doosona. hagan uttidi asay lo'o carkkuwa ekees. ba wozanaa shemppisidi soo yees.

laa nuson taassi issi michiya diyara kataa a mama simada haattaa uyyiyoogaa keehippe ixxawusu. kataa injji haattaa be'anawu koyukku. yaani o issi gala aaway oykkidi bukkii bukkidi haattaa gidiyan ushiis.

Dokitore Aabiyi Ahimmedi seeraa naagissiyaageeta ubaa xeegidi etussu etu oosuwadan daagaa daagaa immiis, hagankka nusoo aaway keehippe ufayttidoogaadan taassi yiidi ommarssi yotiis,

Laa keehin malaaliyaba! Nu heeran diya keettawaynne maccasiya waretan qooriyanne qoriya oyqettigidosona. Nu heeran diya asati issibane geenan co'u giidi xeeloosona.

issi bitanee nu heeran ba suuqe garssan wottidi sigaaraa bayzzishin oyqqetiigis yaaniri polisetukko guye simmidi haasayanawu koyidaagaa laa mulekka a suyiqqiya gordidi taashiguwal giidaagaa wotinne biidosona.

Nu so aaway ba payatetta nangganwu awudekka guuran guuran atakilttiya mees. Omarsiyodde omarsiyodde qassi mangguwa appukaduwadowa shiishidi mees.

Nusoo aaway keehippe lo"a asa gididoogappe denddigaan hiyesatussinne keeti baynna asatussi keettaa keexxi keexxi immiyoogappe dendigaan dokter abiy ahmedi yiidi asi lo"o gidiyaa zoriyaa immiis.

Zino ta luxxetta keettaa baydda diishshiin ogiyan oyqqidi Paster Elias Mani tana lo'o zoriya zoriis. "Loyttada tamaara tamaariray lo'o xekkaa gakkees tamaariray ogiyan kundidi attenna " yaagiis.

Issi qantta bitanee som'uwara xajjiya xaaramussiya milatiyagee nu karen ushshaa uyii uyi uyi yiidi utti aggiis. Nuso aaway woga dulaa ekkiraagee zokkuwan wotiroogee wota kanchchiyan kareppe xayi aggiis.

Nababo keettaa baada haachchi ta nababiido maxaafay keehippe lo"iyaagaa. Hegeekka bollaani de'iyaa erisee dosiyooganne dosettiyoogaa giyaagaa. hagaa nababiyoode tana wozanaan ufayssay woriis.

Nu heeran diyaa katta keettan omarssi omaarssi tukkenne shayye bayzzettees. Appe denddidaaga asay mule uttiri pe'igees. Issi galla seeraa naangissiyageeti yiinne uttira asaa mulu qashsho keetta efigiisona.

Nusoon de'iyaa kuttiyaa gallasi gallasi keehippe lo"awusushin omarssaan oyqqidi soo gelissanawu keehippe wasiysees. Hagaa giishshatawu nunkka keehippe metoottidi deettees. Nu oyqqanawu biyoo saatiyaan koyiyoo satiyaan do'ay miin nangettes.